Lino likulisilo lyetsingubo likulisilo lino lilimo tsingubo ni tsisuka ni tsi tseesi bakhala buusa tsesi isi banyala banabamo tsingubo tsi ni tsi'frame tsesi baramo bifani ni'butole bwe'babana bwesi benyayisa

Khuno, khundulo khwe nyatsa, aliwo tsi'nzu ni a bandu isi ba parkingile kamakhongolo kesi barambisa nga inghenda iye khumetsi ni khuloba tsinyeni , tsi'nzu tsino tsili khundulo khuno tsiyetesebwa ukhwikhalamo nga kyimilimo kye ashifo shino kyili khutsa mumoni ,ni- ni- ni shindi khukonamo nga khu- kyimilimo kyino kyiyongela khutsya mumoni.

Khuloba khwe tsinyeni nga barambisa kyimikosi ni bisaala. isi na- kyimilobo khunyatsa khundulo, kametsi kamakali nenga sikali kamaleyi naabi ta kalikho kumuyekhe khundulo.

Tsisenene nga tsakhalangibwile, tsinyala tsalibwa oba batsibikha, tsaba nga tsikulisibwa, tsinyala tsarusiwamo kamasavu baba nga bakarambisa mukhutekhela bindu bibindi.

Shifa shino shikulisibwilamo bibindu bya plastic, bi nga bi bi bi bi bi bipiila, bipiila ni ibindi bikali busa bibi kholebwamu bibindu bibindi nga byaka byakorere banyaala bakholamo bibindi besawo bishakha baba nga barambisa.

Syifo syino sye khusaanyukhilamo sili khundulo khwe nyaanza isi abaandu basanyukhila. Abaandu basanyukhila lubeka luliikho tsingongo, lubeka lulikho kameetsi, ni bibindi bikali bikholekhelamo nga mukhuloba tsi'ngeni ni i'ngenda ye khu meetsi.

Shitiima shino shili she i'lanji iye green, shitiima shino sili silikho birone bibyokesa nga shino shye balambuzi, shitiima shino shilikho birone ibili U B R, U B L nga tsitaaru, tsine, tsisesaba khukhingakho asi.

Ano tsingheni tsikulisibwilawo tsinyomu ni tsimbisi, aliwo bitindilo bino byesi khurakho tsingheni tsino nga kha khukulisa ni biselo byesi khurakho tsingheni, ni bibyombekhe bi- bye khukhwishisamo kumumu nga kwabeye kumukali.

Bivera bili khundulo khwe kumutaro kwe kametsi ne tsinzu tsiliyo abandu be bamenya nibo be bamwata bivera bino, bivera bino binyala byekalila kumutaro kuno kwakhola, kwa kwakhinga kametsi kaba nga kengilila abandu , bisaala bili khundulo khwe kumutaro kuno nga bikhinga bivera khuta khwingilamo ta ne paka ifula nga yapile binyala byengila.

Tsikhisi tsili tsyalolelele sinanu sili khutsya mumoni, umulabe wengilewo tsimale tsi'time namwe ta, itsindi tsili khulya bunyaasi nenga kamakesi kaweleyo shinanu sili khutsitsayo, tsi tsiwonese khuta khuwambibwa ta

Bano bebulambusi nga bali khumukhosi basutile kimishendo nga balikhukenda balikhulambula bye'bulambusi ilikho umumali mutwela ni bawanga babili balikhukenda nga balola binanu bili musifo siino

Khano khatale oba shifo shekhukulanilamo bilyo, kamatunda, bilinganya, tsinyanye, watermelon nimu- ni owena niwo mayi yuno umukulisi uwe bilimwa bino ni bilyo bino nga wekhale ali khukulisa.

Khusaaba kamakhoono ni sabuni isi khulanga sanitizer, sabuni yuno erra biwuukha bili mumikhono kyefe, sabuni yuno erra... arusamo buchafu mumikhono

I'mask uno akwarire I'mask, imask yino ikhinga khuta khuwela kumukha ukulimo buchafu taa nga injeta khutakhuwambibwa nk bilwale bye khuwela taa.